Li jaaro la, jaaro wiiss yi jigéen yu weeh, nung ko tekk fu weeh. Jaaro yi leen dè li jigéen yi di jël diko sol. Guy di rangnè dah jigéen leen wala gòor.

Lii plassi jaayeh kaii la, bii aiiy poti mewww yu bleu yu am lu wekh, bii aiiy pot yu lehkah la, lehki haleh, mungy ameh couberre bu nehteh, fii aiiy packeti lehkah lehki haleh packeti nehteh, fii aiiy poti lehki haleh, mak daf kor dae lehkah, haleh daf kor dae lehkah.

Jigéen bu taxaw mugii sol mbasen bu netteh mung ko ñaw sipá ak dagit. Mugii dèf bópam bi més mugii teyeh bópambi mugii sol lam, mugii teyeh sak , sak bu wèèx, mugii ameh lu sokola ci ganaw lu wèèx mo fa nekka maraj bu wèèx.

Lee lüñ de polug se suket be bu nuul nugku take se karou bu weex amna ku tahaw se boram muge sol kawass yu weex le lang de polug se suket be nukoy jufadu se tagal noox.

Jigéen bu taxaw, mu ngi sol, mbessenge, robbu, mu ngi waacee, loxo yu, mu ngi tiye, kalpe bu weex, mu ngi sol ceen buy takkë, defar boopam bi mees mu ngi "make up" bu, si ganaaw,"motto" bu xoñxu muñ fa, ak am na ku taxaw, fii ay nit takkandeer.

Fi neeti goor nyugi si palaci jogantex baal kena ki mongi yeketi tankam bi monge door baal bi baal bang si kaw baal bu weex la mongi ame lu werta ak lu nete koi door baal bi mongi sol mbuba bu bulu mongi ame lu xonxu tubai bu weex kawas yu weex daal yu weex nyu moi doran tex baal tam nyugi sol lu.

Lii buttel li diiw wi kawar la buttel bu weex mungi ame cubeer bu ñuul. Buttel bi mungi ame bindi yu ñuul nyung ku tek ci taabul bu sokola, lii lañ de jefandikoo ci kawar.

Li gòor la, gòor bu tahaw ci miramu jogantè. Mungi tahaw di tachu, mungi sol mbuba bu honku, mungi am lu ñuul, mu am bindi yu weeh. Amna ku tahaw ci gannawam ku hees la mum tam mungi sol mbuba bu honku, mungi am lu honku, lu ñuul.

Jekarr ak jabarr nuge sol mazin bu bulo jekarr bage sol lunet bu nuul dalle yu weex se suuf muge ameh lu nuul muge sol lam jaaru jegain be bage sol dalle se boram lu bulo mugfa se ganaw setu aye setu mugfa marage bu weex nuge take aye redou yu bulo.

Li nekka la nekka bi sedal xol, lekka bi lu wèèx la mugii am tupu tupu yu ñuul. Be nekka lu sokola la so ko lékke ga xam NE yu seda ga lekka.

Li kër la, kër bun tabah etasan, nung ko corket, corket bu honku. Fi ay pool la anten nung ko deff fili kuran. Fi nung ko deff penturr bu sokola nungi def ay palanteer nungi am taati garab.

Li barabi palasi demèè kay lekka la, fi gaaj la, am na ñu tóóg ci kaw lal yu wèèx, am na ñu tóóg ci kom bassi nèk am na ñu fa tóóg. Ay tatti garap bi koko asman bi mugii ameh lu wèèx ak lu bula.

Lii chuu la, chuu bulet njung kor deff, mungy ameh batanseh, mungy ameh njambi, jahatu, mungy ameh bisap bungh wohl ak kanjah, maarloh bu wekh, njung cii sauce.

amna ku take plati wear bu wex ci kawe platbi mugi am poot bu wex mungfa mugi ame sose benen poot bi mugi am karab am sipa sipa am tamate bu honha mu am lu green

Li goor boi dawal bicycle bicycle bu bulu mom mongi sol tubai bu nuul mbuba bu nuul sag bu bulu si moram nak keur bi raay nyun go tabax nyun ko def lu nete ak lu weex fi bunta yu bulu la amna nyoi jaay pole yu guda pole yu mongi am kuran fill fi palansor fi jigeen boi dox sol lu nuul kala bu bulu.

Li palaati wènn bu am lekka bu tuda foti. Malo bi nung, malo bu weeh nungi jël diwtirr suyè ko chi kawam, nungi jël kanja bun wal def ko ci kaw. Li ñuul li, li nètètu la, tori ak kani ak jahatu ak gèjè.

Fi kër la, kër bi nung ko tabah etasan. Maraj bi maraj mungi ameh lu ñuul, ci biir kër bi nak mungi ameh banana. Banana bu vert ak garab yi vert. Buntu kër bi buntu kër bu doomital la, girèyas yi nak girèyas yu vert la, mungi ameh lu weeh.

Lee leka la leka bu tuda olele leka be nugku defare jeen nugku def nugku rabe nugku def fu weex leka bu neteh la muge ameh lu nuul.

Butèèl li wèèr bu am kuberr bu wèèx mugii am kayit bu netteh bindé yu bula, bindé yu wèèx ñing ko tèk ci tabull bu sokola. Li ay pôtti diw la, pot bi kuberr bu wèèx la, pót bi mugii ameh lu bula, li ay lamp lèèn, ñetti lamp yun dèè dèf ci kurang bi purr mu tahal.

Fi ay haley ndaw jigéen ak ay haley ndaw gòor nung ci mbèreèm palaas su jàngeekaay. Guy nungi sol senn jàngay yi, kenna ki mungi sol lu vert, kenen ki mungi sol lu ñuul, kenen ki mungi sol lu bulo. Guy nungi tahaw nungè rètan. Ci ganaaw nak maraj ya ngi ameh gèej yu nu jangè, maraj yi, maraj yu vert la.

Fii ñarri toogu yu ñuul ñung ko tek si suuf, ak taabul bu am lu ñuul ak lu werta, si maraaj bu döömi taal, mu ngi amee weer bu ñuul, si kow mu ngi amee lu weex, am lampu, fii mu ngi amee, yu ñuul, lu nétté,

Li ni banana la banana bu neti mungi ameh lu nuul mungi ameh lo werteh nyi ko teg fu weex.

Li monturr la monturr bu weex momturri goor bu gori di taka sen loxo nyun ko tek fo weex sung sancex so nyui gena gai sol ko.

Fi taabla bu weeh la mungi ameh bind yu ñuul, mungi ameh, mungi ameh bind yu bulo, bind yu vert, bind yu honku. Taabla ba ngi ameh lu weeh nung ko deff ci maraj bu weeh. Ci ganaawam kër bu am maraj bu weeh ak ay tati garab yu vert.

Fii peela, peel bu nyuul bunj defare xanx, si tiyekaay bangi nyuul, li la ninyi di liggeyee, di jas, di jas ay suuf, di jahase siment, tabax ker, nyun ko teg fu weex.

Yi juroomi paket la, paketi biskit, lekka, mingi ame bind yu nete ak mingi ame lu nyuul, paket yu gudda ak bu gatta, nyun ko teg fu nyuul.

Li opèkaay la, opèkaay bu ñuul nung ko tekk ci kaw boppi lal, boppi lal bi weeh, mungi ameh li takk.

Lii Lal la lalbi mungi ameh lu wekh ak lu bulo Lal bu domi talla si suff ñinko caro mungi ameh ayy boppi Lal almuarr bu socola almuarr yu wekh ak bu nyul so suff mungi ameh dobu ndaw.

Li keyti xibaar la keyti xibaar bu am binda yu xonxu dindi yu weex ak bindi yu nuul ak ay neetal nitt yu bari.

Li kawaas ci loho la, kawaas ci loho yu ñuul, mungi ameh lu bulo, lu honku, lu weeh nung ko tekk ci taabul bu sokola. Li la li ligèkat yi di ligè ci walum tabah kër purr senn loho yi bum yaho.

Fii mbiru palaasi jongante bal la, ak daw, nit ñu bari, ñung si mbirum bërëb bi, Kii mu ngi taxaw fii, bërëb bi nak mu ngi am lu werta, lu xoñxu, lu weex ak lu bulo, mu ngi am ñarri antén yu gudda, si bóoram mu ngi am, taati garab yu werta yu barri.

Fi ay gèej yu bari nung ko tekk ci karo bi karo bi weeh. Gèej yu nak gèej yu sokola la mungi ameh lu vert. Ci boram nak mungi ameh wënn bu mag, wënni lègèyèkaay.

Lii Goor buy ligeey si waalum defar xanxa, mu ngi tiye, bindëy kaay bu xoñxu, tiyee natte Kaay, mu ngee ñatta xanxa bi. Fii nak ay weñ yi, ay turnewiis yu bookut fasoñ. Si ganaawam nak, ay weñ yu bulo, weñ yi ñu ngi amee, lu bulo ak lu nétté.

Lii buteli werta la bu am ku ñuul, am naan bu sedda, mu ngi am lu bulo, lu weex, lu xoñxu, mu ngi amee bindë yu weex. Ñung ko tek si taabul bu ñuul. Fali nak si kanam, ay ñentta ñu ngi toog ,si toogu lal yu weex.

Daali cxarax yu jigéen nuul nyun ko tek si karo bi daala yi si kaw mongi ame perr yu bulu yu nuul ak yu wertax.

Lii tangaleh kaii lehkah bu wehrre, wehrre bii mungy ameh lu njull, mungy ameh lu honhu, njung kor pluck cii socket bu wekh, marajj bii njung kor kaaroh, kaaroh bu wekh, njung kor tek cii taabul bu njull, lii len daeh tangaleh lehkah so lehkah bii su sedeh nga dugal kor tangal kor.

Fi taati garab yi banana la, mungi am doom banana hoop yi yu waw. Fi taati garab yi coco la, coco bu vert. Ci kanam mungi ameh moto bu doomital, mungi ameh kër bun tabah nung ko corket, corket bu honkha, maraj yu weeh.

Lii kerr la, kerr bungh tabakh ehtanss, marajj bii mungy ameh lu wekh, mungy am palanterre yu wehrre yu wekh, mungy am poli kurang yu gudah, mungy ameh fili kurang yu gudah, marajj bii nak mungy hormarr, mungy am lu njull, cii kaw marajj bii nak njung fa deff, aiiy weughnjii greeyass, cii birr kerr bii mungy ameh taati garab.

Li Goor gu took mugi teya gitar leket mugi sol haftan bu wex ak toubey bu wex ci boram njunko tegal wayekai muge waye ci kawnak mugi tahal lapa bu honka mugi tooke mugi sol lonete yu wex mugi sol copati bu njoul mu gewaye

Daali xale yu góor yu nuul ngun ko tek tabul bu weex li la xale di sol di deme school wala di disolal gaay.

Jigéen bu tahaw mungi sol robbu, mungi sol tubeye bu jott, mungi sol mèss bu ñuul mungi tè sagg bu weeh am buum yi takk. Chi boram mungi ameh ay toogu yu weeh, toog yi nungi ameh ngegenaay bu ñuul bu am bi takk. Ci ganaawam mungi ameh ay riddo yu weeh.

Paket ti garamb bu weex bu am lo xongo mingi ami bind yu weex bind yu nuul mingi ami lo bulu nuko teh ci kaw darap bun lalelu nuul lowert.

Li golo la, golo bi mungi ameh naari kulóor, ganaaw bi mungi ameh lu ñuul, kanamam bi mungi ameh lu mèlni lo honku. Golo yi nak ci biir ala yi la no nekka.

Am na ku tiye buteli diw bu werta, mu ngi amee bindë yu weex, si suuf nak mu ngi amee, toggu, toggu bu ñuul, mu ngi amee, bu xoñxu.

Picha bu tahaw ci garab bu vert, picha bi nak mungi ameh lu honku, yaram bi mungi ameh lu ñuul, boppu ba ngi ameh lu ñuul, gëmèn bu ñuul, bout yi ñuul.

Fi lopitaal la, jigéen ba ngi kawaas ci loho, mungi tè barami nit ki. Lum tè nak ci benen lohom bi moy lu weeh la, mungi ameh lu bulo ak lu honku. lolami jël di hool dèrèti nit yi fan la tolu, ban fèbarr la ameh.

Fii ay tereh yu barri tereh yi nyung ku tek ci kaw, tereh bi bulo, bu werte, bu nete, bu xonxo, bu nuul ak bu sokola, bu weex ci kaw nak mungi ame bindi yu ñuul nyung ko tek fu ñuul.

Li fas la ak saret, ci kaw saret bi gór mugii tóóg tek loxom bi ci kaw bópambi mugii sol mbuba bu xonxu mugii sol tubay bu ñuul, fum tóóg nak mugii ameh lu netteh ak lu wèèx. Fas bi fas bu sokola la ci ganaw mugii ameh kèr buñ tabax bu paré wut mugii ameh lu werta.

Jigéen bu mu sol mbasin bu ñuul, mungi tè mobile, mungi sol lam, jaaro, chenn. Mungi tekk lohom bi ci kaw boppam bi mungi musóor, mungi makeup bu. Ci ganaawam mungi ameh toogu, toogu yu doomital mu am ay ngegenaay mungi tahaw ci kaw Capet bu ñuul mungi ameh lu honku ak lu doomital.

Jigéen bu taxaw si kappet bu werta, si bóoram(,...)mbu ngi sol mbuba mbessenge bu sokolaa, mu ngi ñookorlo bët, mu ngi defar mees bi, sokolaa, mu sol ceen,("make-up",)saac bu takkë, ganaawam nak, toogu, ñegenaay yu ñuul, toogu yi, si ganaaw maraaj baa ngi, weex, mu ngi taxaw si boori bunta bu am ceeb.

Fi naari moto la, moto bu ñuul ak moto bu doomital mungi am lampa bu honku. Ci boram mungi ameh taati garab, mungi ameh ay taabul yu vert mungi ameh kër bun tabah. Bunti kër bi bunta bu doomital, benen bi bunta bu ñuul la. Ci kaw mungi ameh taabla yu vert taabla bu bulo, mungi ameh bindi yu weeh.

Lii pakketi garab bu nétté la, mu ngi amee lu nétté, lu werta, lu xoñxu, ak bindë yu ñuul, ak bindë yu xoñxu. Si kanam,m u ngi amee ñarri, pakketi garab yu weex, mu ngi am, lu bulo, lu ñuul, ak buteli garab..weex, ñu ngi amee, lu bulo, ñung ko tek fu weex, fii ñaari baaraam, ñu ngiy feeñ.

Bi paketi garab bu weex, mungi ame lu bula, mingi ame bind yu bula, mingi ame bind yu weex, nyun ko teg si taabul, taabul bu weex, garab bi nak dej ko dey jafando di ko naan si wett gi yaram.

Li keyti xibaar la keyti xibaar bu am bindu yu xonxu yu bari binda yu weex ak binda yu nuul mongi ame lu bulu mongi ame lu xonxu ak ay netal yu bari mongi ame lu wertax si birr keyti xibaar bi.

Fi Yaya Jammeh mo fii taxaw, Yaya Jammeh mu ngi xaptan bu wèèx, mugii dèf kala bu wèèx ci batam bi, mugii sol kopoti bu wèèx, ñing ko tegal ay waxee kay yu bula ak mobile bu ñuul, ak waxee kay bu wèèx. Waxee kay bu bula bi mugii ameh bindé yu wèèx, waxee kay bu wèèx mugii ameh bindé yu ñuul ñing koy lacé.

Fi gór bu yoré puss puss bu bula muñ fa dèf ay banana si ko jaay banana yu netteh mugii ameh yu werta. Gór bi nak mugii sol tubay bu ñuul silipàs yu wèèx mugii am lu werta. Si bóram mugii ameh pallansorr, pallansorr bu ma netteh, bula, werta. Xalèh yi ñing ci tóóg ci suuf ngayi ñu ngee jaay ay tamate. Fi pallansorr bu wèèx bi ci suuf mugii jaay ay yirèh fagajaay. Mugii ameh ay bitik buy jaay.

Fi palasi demdekai leka la si kaw nyun fa def lu xonxu fi ay togu ay togu yu weex togu bu domital ak tabul bu tabul bu guda bu nuul nyun fa def ay botale weer yu am nan yu seda ay bowl nyung fa def ay lampa.

Li ay pakèti chigum la, pakèti chigum yu honku ak yu bulo. Bu bulo bi nak mungi ameh binda yu bulo ak lu vert. Bu honku bi nak mungi ameh bind yu weeh. Chigum bi nak dèn ko dè jaay ci marchè yi, dèn ko dè jaay ci bitik yi, fèpu fo dem nung koy jaay.

Lee madarga la madarga reew bu xonxo ak bu werte muge ameh lu neteh muge ameh lu weex ak lu bulo madarga be fega de ham be ban fosunge madarga la ak ban deka la.

Lii saac la,...mu ngi amee buumi takkë, mu ngi amee bu ñuul, ñun ko def si biir pakket bu weex, si ganaaw, mu ngi am lu ñuul, lii la xalé yu jigéen di sol di jaagar jaagari.

Fii ay xalee góor yu barri yuy dox si kow tali bi, am ñu sol mbuba bu ñuul, mbuba bu weex, mbuba bu bulo, seen tubooy, xoñxu, gaayi ñu ngee dox... otto yu weex,"motto" yu, bulo ak ay, taati garab, yu werta, kér yuñ tabax mu ngi amee, yu weex, ak ay pool, fiili kuran.

Fi neeg bu maag bu am ay taabul yu cxocola ak tabul yu ndaw yu cxocola ak togu yu nuul togu yu mag yu wexx si ganaw mung fi mongi am setu si kaw mongi lampa yangi taal ak almur bu ndaw bu cxocola nyugi karo.

Lii kër la, kër buñ tabax, etans ñyng ko def, ñung ko peentur, lu nétté, mu ngi amee, ay palanteer, fii si bóoram, ñung fa taxaw, pool bu gudda, ñung ko def fiili kuran, si kotte bali, mu ngi amee taati garabi kotte bu mag.

Fii ay taalube yu jigéen and ay taalube yu goor, gaayi ñu ngi toog si bërëbu jangee kaay bi, ñu ngi toog si toogu ak taabul yu sokolaa. Ñu ngi tek seen taabul ak yu ñuul yi si taabul bi, ak seen tëré yi, ñu ngi def kaala, kaala ñuul, kaala yu xoñxu, ak mbuba yu ñuul. Jaangale kat bi mu ngi sol, lu bulo, mu ngi sol, koppati bu weex.

Li kayetu heebar la, kayetu heebar bi am bindi yu honku yu bari ak bindi yu weeh, bindi yu ñuul ak bindi yu nètè. Kayetu heebar ba ngi ameh lu bulo, lu honku ak lu vert fi mungi ameh ay natal yu bari.

Fi ay jigeen ñu ngi sol yirèh mandarga, ngayi ñu ngi takka ay pettaw ci sèèn bopayi ñi ngi sol ay més yu ñuul, ngayi ñu ngee fecca. Yirèh yu werta la mugii ameh lu ñuul, kenen ki mugii sol lu werta, lu netteh. Ku nekka ci ganaw mugii sol lu xonxu, mbàxna bu xonxu ngayi ñu ngee fecca.

Fi ay haley nung ci mbèreèm mu jangukaay bi. Fi haley bi mungi sol yiré jangeekaay bu bulo nungi tahaw di tachu ak haley yu nekk ci ganaawam, am yu góor nungi sol yiré, mbuba yu bulo ak tubeye yu bulo nungi tahaw ci bori basang bi. Basang mungi ameh lu bulo, vert. Ci maraj bi mungi ameh ay bind.

Li xibaar la xibaar bu bulu mongi ame ay binda yu weex mongi ame mandarga nitt mongi tiye kom seetu.

Li ay pakèti garab yu bari, yu vert mungi ameh bind yu weeh ak bind yu ñuul, nung ko tekk fu weeh. Ci biir pakèti garab bi nak nung deff naari photo haley. Kenna ki jigéen la, kenen ki gòor la.

Fi juma bu mag la, juma bi nung ko corket mungi ameh bu weeh, nungi buntu kër bi honku, fi naari gòor yi doh, kenna ki mungi sol lu weeh ak tubeye bu honku, kenen ki mungi sol tubeye bu ñuul ci biir mbuba bu weeh, kotè bi nak mungi ameh pool bu gudda, mungi ameh fili kuran, mungi ameh taati garab bu mag bu vert, mungi ameh moto bu bulo.

Li dalli gór la, dalli gór yu ñuul ñing ko tèk ci karton bu wèèx. Dàlli li nak jigeen mum ka koy sol gór mun ka koy sol. Dalli bi mugii ameh lu wèèx tallun.

Fii jekarr ak jabarr la gai njungy sol chuub bu honhu mung cii birr mungy ameh nehteh, gorre bii mungy sol lu khaftan bu honhu , gigain bii mungy sol grandmbubu bu honhu, mu am lu nehteh mungy tiyeh kalpeh, mungy sol aiiy chaine yui taaku, mungy sol meeche bu njull, mungy tok.

Fii ñaari gór la, ngayi ñu ngee tabax kèr, ki mungii sol xaptan bu doomi tahal mungii sol kawas yi loxo, mungii sol montórr ci loxom bi. Kenen ki nak mugii sol mbuba bu bula mungii assi ay bulok gi xeer ngayi ñi ngee tabax.

Amna ku tiyeh weungh nji churai bungh dae churai njung kor pluck, dankoi pluck rek jel def sa churai def kor cii kawam mui saharr, marajj bii nak njung kor kaaroh, kaaroh bu wekh, mungy ameh lu bleu, kukor tiyeh nak mungy sol mbuba bu wekh, fii aiiy socket yu wekh njur fii nek ak fehri kurang bu bleu.

Fi palasi demdekai geeg la si kote bele mongi ame ay tati garab coco yu bari fi nak ay herr yu xonxu si bori geeg bi si weti geeg bi fi nak nung fa tabax bena neegi bun tabax ay xanxa fofu gaay duga tog am sa mboba nyu tegal leka wala naan nga leka.

Fi ay motto yuy daw ci kaw tali bi, motto yu wèèx motto yu bula ak ñaari motto yu netteh ñu ngi ameh lu werta ak tati garap yu taxaw ci suuf ak nèk yun tabax. Fi nak nit yu barri ñu nge dox, ki mugii teyeh saret bu moy dawal mugii sol tubay bu wèèx, fi jigeen bu sol lu wèèx mugii ènu siwo bu wèèx si bóram pallansorr ak lu bula mung fa ñing fa tabax ètas bu rèy.

Amna ku teye jaan jaan bu raay jaan bi mongi ame lu nuul ak lu weex kuko tiye nak mongi sol mbuba bu weex mongi ame lu nuul.

Fii taati garab bi koko bu ndaw buy sax si suuf bu xonxu bi, fi nak ay nyax yu ndaw nyin nge sax, taati garab bu werta la.

Li tere la tere bu am bindi dinee si kaw tere bu bulu la si kawam mogi ame binda yu nete mongi am binda yu weex si kote side bi mongi ame lu neteh yai is birr tere bi si kaw tere bi mongi ame keyt nyun fa tef ay banta xanxa foi rombe.

Le ai parket tagal yu bolo yo bari packet yu bolo nyu gi ameh bendi yu honhu binda yu weyh binda yu nete. tangal yi yu nete la yu verter yu bolo.

Li jaru la jaru palakeh bun teh fo nuul li la jigeen yi di sol gay xam ne jigeen la wala goor.

Li almuwar la, almuwar bu sokola ci biir mugii ameh ay tawell yu wèèx, mugii ameh lonkee kay yirèh bu ñuul ñing ko tèk ci suuf.

Kayiti xibaar, kayiti xibaar bu am bindë, bindë yu bari, bindë yu xoñxu , bindë yu weex ak bindë yu ñuul, ñu ngi amee nataal yu bari,

Lii mandarga la, mandarga reew, mingi ame lu weex, lu werta, mingi ame biiram lu xonxu, li la ninyi di xaame bi ban mandarga reew la, ak ban dekka la.

Li moto truck bu mag bu weeh, boppa bi weeh, ci ganaaw nak bu honku la, ci boram mungi ameh bitik bunu jaay yiré, yiré yu weeh, yu bulo ak yu vert. nèeg bi nung ko corket ci ganaawam mungi ameh anten bi gudda, anten bi mungi am lu honku ak lu weeh ak ay taati garab yu vert.

Li gór bu tóóg mugii sol dàlla yu ñuul, mugii sol yirèh mandarga rew mi, mugii ameh lu xonxu, lu wèèx, ak lu bula lu werta. Mugii teyeh mandarga réw bi, mugii ameh lu werta, lu bula, lu wèèx ak lu xonxu. Si bóram nak ay xalèh jigeen yu ndaw ñu ngi sol sèèn yirèh jangèè kai yu bula.

Amna ku té poti diw bi weeh, cubèr bi cubèr bu bulo la, mungi am bindi yu weeh ak bindi yu bulo, binda yi honku. Chi ganaaw mungi ameh toogu, ay riddo yu nètè.

Gigain bu takhaw cii kaaroh bu wekh, mungy sol rohba bu honhu, mungy def meeche bu njull, cii bohram nak mungy am sehtu kanam bang fai fengh, mungy am ndaal bungh tabakh mungy ameh lu honhu, marajj bu wekh, mungy sol lahm.

Fi gèej la, geej bi mag benen kotè bi mungi ameh ay taati garab yu coco yu rëy ak taati garab yu vert. Fi ay nëh yu waw la nung foof.

Li kuus la kuusi julekay bu sokola mugii ameh lu taak ñing ko tèk fu wèèx. Li Len dèè jél so jullee ba paré di wirda di wax astaxfirrula.

Lee aye packete mesket yu bulo yu bory muge ameh aye beda yu weex beda yu nuul muge ameh se sede be neteh le len de jenda se betik ye wala se marse ye deko leka.

Lee keyete kebarr la keyete kebarr yu am bede yu bory bede yu xonxo ak bede yu weex ak bede yu bulo muge ameh lu weex lu xonxo lu werte ak aye natal ye bory.

Lii taati garabi mango bu mak la, mu ngi amee, lu werta, mu ngee gënné, ay tontoor, Tek si mu ngee just mango yu ndaw ak yu mak.

Fi Adama Barrow mu fi tahaw mungi sol yiré bu bulo mungi ameh lu nètè, mungi sol copoti bu ñuul nung ko tègal wahèkaay bu honku ak yu ñuul. Ku nekk ci ganaawam nak mungi sol copoti bu bulo, mungi sol yiré bu doomital.

Li tereh la tereh bu bulu bu am bind jangeey kay nu ko teh fo nuul tereh bi nak ci kaw mingi am bindi yu nuul.

Li ay xale yu jigeen ak xale yu goor yu ndaw gaayi tiyex ay sabar gaay di tega naari jigeen len nyosi dess goor la kena Kee mongi sol lu xonxu kena mongi sol lu weex kena ki mongi sol lu bulu mongi tog sen digente gaayi tega sabar ñyungi so ay daal yu nuul sen borr ay tati garab mung fa.

Fee tate garab bu amlu werte muge am lu xonxo muge gene tonturr se birr tonturr be muge ameh lu neteh.

Jigéen buy dox, si yoon bi, sol tubööy bu bulo, dallë yu ñuul, saac bu ñuul, mbuba bu nétté ak kaala bu nétté. Mu neeka si kanamam, mu ngi sol tubööy bu werta, mu sol mbuba bu xoñxu, saac bu ñuul, fii nak, mu ngi amee "motto" bu nétté, mu ngi amee lu werta, mu ngi amee lampu yu xoñxu.

Li keyti xibaar la keyti xibaar bu am bindu yu xonxo yu barri ak bindu yu ñuul ak bindu yu weex, mungi ame luu werta ,lu xonxo, lu bulo ak ay neetal yu barri.

Li suu la suuwi jén bu wèèx, mugii ameh batanta, mugii ameh kanneh bu xonxu, mugii ameh kanja bu werta, mugii ameh supamè, mugii ameh jaxatu, kanneh bu netteh, mugii ameh ñyambi, ci sujeer .

Lii taabul bu njull bu gudah mungy ameh lu chocolat, aiiy tohgu yu njull njung kor surround, marajj bii mungy ameh marajj bu wekh la, mungy ameh aiiy socket bu wekh ak socket bu njull, fehleh nak mungy ameh dencheh kaii aiiy tehreh.

Goor mung ci mberemu juganteh bal muge juganteh bal muge sol mubu bu bulo tubaye bu bulo muge am weex kawass yu bulo dalle yu werte.

lall bi mingi am lo weex mingi ammi nehgahnay mingi ammi bopo lal mingi ammi togo yu daw yu weex ni teh fofu ayi photo.

Li ay nyiiti buteel le diiw, bena bu neka mo am kuber weex nu amme bind yu nuul, nu ko tekk su ron fu ay poti diiw yu fa nekka.

Fii xalé bu ndaw bu jigéen, ak xalé bu ndaw bu góor. Goor baa ngi sol lu weex, jigéen baa ngi sol lu bulo ak lu weex, ñung si bërabu jangee kaay, gaayi nungiy janga, mu ngi toog, mu ngi Tek jangë Kaay bi si taabul bi, gaayi di jaanga.

Lii gigain bu khess mungy takhaw mungy sol mbuba bu bleu, mungy sol tubeiyy bu dormi taal, cii bohram njungy tabakh taah, njung kor tabakh taah mungy ameh lu wekh, cii kaw mungy ameh aiiy bindu yu njull, bindu yu bleu, bindu yu wehrtt, njung fa def njaari badjie mbirumi jaangeh kaii.

Lii bale tahaw la, bale bi mingi ame lu nyuul , lu bula, lu weex, banta bi, banta bu werta, nying ko teg, si karo bu weex, mingi ame lu sokola.

Lii paketi pompiter, bu neka si paket bu werta, paket bi mingi ame bind yu nyuul, nyun ko saf, mung ko def si biir paket, paket yu baari la, nyun ko def si seedalekaay.

Li neeg la mongi ame laal laal bu weex mo gi ame dara bu cxocola am ngegenay bu cxocola mongi ame ngegenay bu weex mongi doru bu nuul mogi am si bunta bi bunta bu cxocola mo ame tele tele bu nuul marag bu weex si kaw lampa yangi taal ki kaw setale kai mun fa.

Fii ay taalube yu jigéen yu ndaw ak taalube yu goor yu ndaw, ñu ngi sol, lu weex, taalube yu jigéen yi, ñu ngi sol, lu bulo, jaangale kat yi, ñung si ganaaw. Keena ki mu ngi sol lu bulo, Keena ki mu ngi sol, lu ñuul, maraaj bi, mu ngi am kayiti jañgee kaay, xalé yangi toog si toogu, ñu ngi defaral taabul, taabul jaangee kaay muñ fa.

Amna ku sol dalla dalla bu weex muge ameh lu xonxo se suuf muge ameh lu xonxo koku sol muge sol tubaye bu nuul muge sol kawass ye weex muge def.

Fi pakèt bindèkaay bu bulo mungi ameh lu vert, mungi ameh lu weeh. Bindèkaay bi mungi ameh lu honku, lu vert, lu bulo, lu sokola nung ko def ci kaw taabul bu weeh.

Lii packeti lila kawassi lokhor la, lii len dae jeufandoh cii lu njui legaye wala cii lopitan bii, wala ku wara am dorm, wala nju wara pehngu kenenn, packet bii packet bu wekh la, mungy ameh bindu yu vert, bindu yu bleu, njung kor tek fu njull.

Fii barabi palas si jongante baal la, mingi amme lu xonxu, lu nete, lu werta, lu weex, fii la di ninyi di nyaw di jongante baal.

Goor bu tahaw mingi sol bubu wert mingi am mi lo weex mingi sol tobey bu wert caws yu wert dale yu weex mingi tangal yaram.

Fi neenti goor nyun si berembi palaci jogantex baal nunge jugante baal mongi moge danu si bori baal kenen ki mongi sol mbuba bu weex ku danu ki mongi sol mbuba bu werta tubai bu bulu ko neka si ganaw mongi sol mbuba bu weex fi nak baal bi baal bu weex la.

Fi nyeeti jigeen nyungi jogante si berem baal jigeen yi ñyugi sol yere yu wertax mongi ame binda yu nuul ñyugi def kawas yu nuul nyu def daala yu nuul kena ki mongi deff daal bu xonxu ko def daal bu xonxu bi nak monge dool baal bo xonxu bi si borram fele amna ku sol mbuba bu weex tubai bu xonxu ak mbahana bu xonxu.

Lii kerr bu mak la, kerr bunjui tabakh pareh wut, njung kor corgate cii kaw mungy am tank bu njull, cii birr kerr bii mungy ameh taati garab bu vert, njungy am bunti kerr bu hormat, mungy am lu, cii bohram mungy am suff, marajj bii marajj bu honha la, mungy am aiiy pole fili kurang.

Fi palaas su jaayekaay ay omo, omo pakèt yu nètè mungi ameh lu vert. Buteel yi buteel yu weeh la rahasèkaay wanak ak buteel sangukaay ak buteel yu am cubèr yu weeh sangu mu sètal sa yaram nung koy jaay ci marchè bi.

Li palasi deme kai leka la mongi amex ay tate garab yu neeti coco nyun ko tek si siwo yu nuul palas bi nak nyun ko korget mo gi ame tablo bu am bindi yu weex si birr ay togu ay tabul yu nuul nyufa neka dagai dem tog duga si birr nyu jox la leka nga leka beh soor nga fey sax xaalis nga dem.

Fi ñyaari jigeen ak ñyénti gór ñugi sol ay yirèh yu netteh, jigeen yi ñu ngi yekati sèèn loxo def sèèn ñaari baram ci kaw. Kenna ki mugii teyeh mandarga bu netteh, fiili kuran ñing ci kaw asaman bu bula. Jigéen ya ngee réé Kenna ki mugii sol jaru.

Lii paketu jaaru wees la, weesi jigeen, nyun ko teg fu weex, yi la jigeen di sol gaayi mana rannyee, goor wala jigeen.

Li sauce la sauce bu todah sopp bun togeh sipper sipper mogi ami malaw malaw bu weex mingi am subleh mingi am lo wert lo xongo nu ko deff ci palati weer bu weex.

Fii goor bi daw, mingi sol mbubu bu werta, mingi ame lu weex, tubey bu werta, dalle yu weex, kawaas yu werta, ming si birmi taangal yaram, minge daw.

Kii hale bu jigeen bu ndaw mingi sol yire jangekaayam bi, bu xonxu, mingi boot sag gu nyuul, mingi sol dalle yu nyuul, kaas yu weex, minge dem jange, si ganaawam nak mingi am bunti, bunti korget, maraaj bi defunj ko pintir, mingi ame soket, mingi am paraanter.

Jegain bu tahaw muge sol mazin bu bulo mugku nyaw roubu musuru mecup defarr kanamam be muge sol chein jaaru muge teye lohom be sol munturr se seze ye amna bux yu weex nugfa def loy refetal che ganawam marage bu weex la.

Fii toogu bunj defare xanx bu weex, nyun fa def morso, li peela, peele bu, peeli wej bu amut banta, fii rato la, rato bunj dafare xanx, nyung ko teg si nyax yi.

Fi ay haley yu ndaw yu bari ak benn jigéen bi ndaw. Guy nungi toog kenna mungi sol lu vert, kenen mungi sol mungi sol lu vert, kenen ki mungi sol lu ñuul mungi rah lu weeh, kenen ki sol lu bulo ku nekka ci ganaaw mungi sol lu honku, amna Ku tè pëyèp bu ñuul.

Fi tali la tali bu am ay motto yu wèèx ñi ngee daw, benna bi motto bu doomi tahal la benen bi bu bula la. Ñenen ñi ñu ngi ameh rayda, ku eek ci rayda bi mugii sol lu ñuul si bóram kuy jaay ay yirèh yin ñaw. Ay antin yu guddu pól yu guddu ñing ci kaw ay tati garap ak korget yu xonxu.

Teere yi Teere la téere bu am lu nyoi jange munge am ñyaari bende kaye ak contekaaye nungko tek ci tabol bi.

Am na ku tiye paketi garab bu weex, mingi ame lu xonxu, mungi am bind yu nete, bind yu xonxu, bind yu bula, paket bi nak li la ninyi di naan di jafandiko, di facc sen boppu.

Li buteel li wèrr la diw kawar, buteel bi cubèr bi mungi ameh lu ñuul, mungi ameh li takk. Cubèr bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu vert mungi ameh bind yu weeh, bindi yu ñuul nung ko tekk ci taabul bu sokola.

Lii palaci demekay lekah la, like nyungi ammeh tableu yugudah, tableu yu nyul mungi deff ay casiwer yu wehh, mungi amm ay togu, togu yu werte, mungi ammeh ay bolon yu hongu, yu bleu ak yu takh. Si kaw cileen bi mungi amm opekay bu wehh ak lampa.

Li jigeen bu sol roba roba bu nuul mongi am loy taka mongi sol cxain bu weex mongi musoro mosoru bu weex mongi sol nyu ko solaal mbahana boi taka mongi sol lu ar laam jaaru mogi tiyeh lu weex lu nete munga fa ak lu wertax.

Li kayiti xibarr la, kayiti xibarr bu am bindé yu xonxu bari ak bindé yu wèèx ak bindé yu ñuul. Kayiti xibarr ba ngi ameh lu bula, lu xonxu ak lu werta ak nital yu barri.

Jegain bu letou aye letou yu seew mugku haje haje yu lerr najj haje suble muge sol jaaru wees muge sol chein muge sol muba bu werte.

Fi palasi demèè kay lekka la jigeen mugèè dox mugii sol tubay bu wèèx, mugii sol bag bu ñuul. Faleh nak ay tabull yu sokola ak tóógu yu sokola, fi ay sanke kèr ak garap bi koko yu guddu. Fi nak ay nit ñu ngi tóóg ñu def tóógu yu wèèx, ngayi ñu ngi tóóg ñu ngay lekka. Falleh fu ngay sèèn nak gaaj la.

Lii lam jigéen, bu balaket bu weex, ñung ko tek fu weex. Lii la jigéen yi sol, yu muna yaañee, Kii jigéen la.

Li nyeeba la nyeebe bu werta nyun ko def lu nuul le len dex toge cheeb cheebi suweer nyu jel ko fere ko fa toga ko bem bakx yeka sa cheeb nga oi ko wala nga togako sax chu bu saff.

Li wangi la mugi am ay buteki diwlen yu ndaw mugi ame ay palati werr yu wex ci kaw mugi am ay armuwal yu ndaw yu socola maragi bi ñjingko karo cu kaw lu njul mung fa

Li mandarga rëw la, mungi ameh lu bulo, lu weeh, lu sokola, lu bulo, lu weeh. Li la nit yi di hammè li ban mandarga daka la.

Lii moto bu weex la, moto bi mingi ame lu xonxu, beneen moto bu nekk si kanam, moto bu bula, fi nak am na goor gu tahaw, mingi sol mbuba bu xonxu, si booram ay jigeen nyingi tahaw, nyingi sol lu bula, fi nyun fi tabax ker bu magg etaas, nyun ko def lu xonxu, mingi ame ay seetu yu xonxu, nyingi ame tabla, tabla bu am bind bu xonxu, bind yu nyuul.

Fi nèeg la, nèeg bi nung ko karo, Karo bu weeh, mungi ameh duro yu weeh, amna lun ag chi kaw boku sokola. Ci kaw nak mungi ameh lampa, lampa ba ngi taal mungi ameh upèkaay bu weeh mungi am li tak.

Li moto la mu am moto bu weex amna amna nyu neka si ganaw kenen ki mogeh den jànge mogi sol mbuba bu tubai bu werta ak mbuba bu werta kenen ki mogi sol mbuba bu weex ak tubay bu chocola li nak weeri moto la amna kofay feen mogi sol lu weex mogi teye telephone bene ln moto bi mogi ame lu weex mogi ame ay yere nyu ko weer si lin bi yere bu weex bu werta bu nuul.

Lii waangh la, waangh bii nak mungy ameh lu njull ak pompeh cii birr, njungy ameh aiiy armoire yu dormi taal ak lu khonku, ak tele bungh def cii waangh bii, armoire cii suff mungy dormi taal la, lii marajj yu wekh, cii suff njung kor kaaroh.

Li pañe bu werta la ci biir mugii ameh butèèl, butèèl bu am kayit bu bula ak kuberr bu bula ñing ko tèk fu wèèx.

Jegain bu sol chub chub bu sokula mugku ku nyaw sepa ak dagete muba be amut aye lohou muge teye kalpeh bu xonxo se boram taabul se ganawam taabul bu buuu sukola ak tan mu am tanka yu nuul fee nak toogu bu nuul la mum muge sol aye take aye chine takk aye mess bu nuul defarr kanam be muge sol aye lam.

Lii zaaru butehll wehrre bu wekh njung fa deff aiiy lui rafetal, lui rafetal yi nak mungy don lu wekh, lu wehrt njung kor tek fu kaaroh bii, kaaroh bii mungy njull, cii suff nak mungy, mungy taaku, marajj bii marajj bu wekh la cii bohram njung kor deff socket bu wekh.

Le amna ku tai parket ti garap mu ngi am binda yu weyh ak yu nette ak yu ñuul si kanam mugi ameh keit yon binda kait yu weyh ak mbusi garab yu weyh ak le di garab.

Li amna ko aag si kaw moto moto bu weex mung koi dawal fi nak pa bi mongi sool mbubu bu bulu tubai bu nuul mongi jëel ay karton diko genex ak tamit nungi ame lu xonxu lu cxocola ak ku wertax lu nete si nak amna kufa taxaw.

Fii barabu palaas si jongante bal la, fii nii jongante bal, am na nyi jongante bal, nyingi sol lu xonxu, nyennen nyingi sol lu bula, kawas yu weex, dalle yu werta, am na ku sol lu werta, gaay ay nge jongante bal, sen ganaaw nak ay taati garab yu werta yu magg.

Fi ay xalèh yu nèkka ci barabi jangèè kai ñu ngi tóóg ci ay tóógu, tóógu yu sokola, ñu ngi teyeh sèèn jangèè kai ngayi ñu bindi, Kenna ki mugii sol jangèè bu xonxu, Kenna ki mugii sol jangèè kai bu bula ngayi ñu ngee bindi.

Fi moto, moto bu doomital mungi ameh lu ñuul, wërr yu ñuul, ganaawam mungi ameh palansor bu bulo, bi vert ak bu honku. Fi nak mungi ameh taabla, taabla bu weeh mungi ameh lu bulo, lu honku, lu vert. Ay kër la, kër bun tek corket, ci ganaaw nak mungi am taati garab bu rëy.

Lii marto la, marto wen buñ defaree, xanxa, marto bi nak, ñung ko, sampu si biir matta, matta bu sokolaa,